Nɔɔteɛ gyamaa la a biŋ a nɔɔteɛ gyamaa ŋa a mine e la boŋ peɛle ka a mine eŋ boŋ sɔglɔ kyɛ ka a mine e boŋ zeere a nɔɔteɛ e la parɛɛ parɛɛ naŋ be a be a nɔɔteɛ koŋkorŋ ba eŋ la boma mine fuful pelaa la a biŋ a nɔɔteɛ koŋkoriŋ.

kogre la a bine. A kogre na bine, a mene e la bon piɛle kyɛ ka a zugɔre meŋ doo dogle a kogre zu kyɛ ka kang a e bon sɔglaa. A kogre niŋeɛ, bon biŋ la a kogre niŋe. Baskɛt meŋ biŋ la a kogre mene konkoore. Kyɛ ka bon kyul akyaana a koge ksng niŋe

Pɔgeba yaga la are a pɔgeba naŋ are kaŋa sɛ wagyɛ zeɛ a puliŋ kyɛ de wagyɛ sɔglaa a ŋmaa ka kaŋ seɛ wagyɛ sɔglaa o nyaa kyɛ de nubɔma a eŋ o nuuriŋ a pɔge naŋ are ba leŋ la dikori sɔglaa kyɛ ka a kaŋa eŋ nimikyaane sɔgla ka dɔba bayi are a pɔge niŋeŋ.

Noba la are a noba naŋ are ba kaŋ la vare kyɛ go kyɛ ka kaŋ a kyɛnɛ ba mine ŋmeɛrɛ la gaŋgaare ba mine su la kaayɛdoɔre a kaara a daana naŋ vare kyɛ go.

Biire bayi la a zeŋ. A bie kanga zeŋ la koge zu kyɛ te a o tɔsoba zu a kaara. A kang na naŋ zeŋ a o pulee poʊ teɛ la a o yaakɔɔre. Kyɛ ka ul la na te a o zu a kaara. Ba su la kpare piɛle kyɛ k'o sɛ kureɛ na taa boma sɔglɔ ane bon piɛle o eŋe

Nobɔ gyamaa gyamaa la do are bon zuŋ ba gyamaa do arɛɛ bon zu ba mine vɔglɛɛ zupile kyɛ su sengilɛnte bonpeɛle ba mine hunee la a zeŋnɛ boma ba mine meŋ deɛ boma yagle yagle daare zu kaa are are re.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

Pͻge la a zeŋe ne o larԑԑ. A laa kaŋa dͻgelԑԑ kuripootu zuŋ kyԑ koo pͻne bone o nuiŋ a kaara. A pͻge leŋe la diiku a zeŋ kogi zuŋ ka oorabare a meŋ biŋ o niŋeŋ ka boma mine dͻgele a oraba zu koo zeŋ.

Noba banaare la are a noba banaare na kaŋa pɔnnɛɛ bonne o nuiŋ kyɛ ka kaŋa de bontontolaa kaŋa eŋ o zuiŋ kaŋa meŋ deɛ bonne a palpal a de a leŋ o zuiŋ ba mine su la kparezeere ka ba mine su bonpeɛle a de bonzeere a vaare poɔ a bonpeɛle na zu.

Noba la zeŋ ba zemaa zie. A neba na naŋ zeŋe, dɔɔ kang be la bie kang niŋe. A dɔɔ zeŋ la a bie pooreŋ kyɛ ka a bie ponne bon o nu kyɛ zege. Kyɛ ka kang de bon a teɛ a wuli

Dɔɔ la a are kɔg drɔm bon kpoŋkpoŋe a dɔɔ naŋ are kɔge a drɔm bonkpoŋe sɛ la kure pelaa kyɛ de wagyɛ a leŋ o seɛŋ a drɔm e la bonkpoŋe ko de o nu a dɔɔle a drɔm zu kyɛ de bon leŋ o zu a dɔbɔ mine meŋ bayi a are kɔge la a drɔm ka kaŋ leɛ kaa kyɛ yuo o noɔre.

Sola panal la yɔ biŋ biŋ yagayaga a zeere a sola panal poɔ nobɔ yɛ are are be a nobɔ mine are la a sola panal koŋkogreŋ kaa ba mine meŋ kpɛ are a sola panal noɔre eŋɛ ba su la bonzeere ba leŋ la dukore ba zuŋ.

Die poɔ la ka kogre a biŋ binaa dieŋ a die koŋkoboŋ teere bilbili bilbile mine bee bon poɔ ka ba de binaa a koge koŋkoboŋ a koge zu a zukɔgre yɔ biŋ biŋ laa koge zu kyɛ ka tabol e bonpelaa ka ba de boma dɔgle dɔgle a tabol zu ka vūū kyaane a saazu a kyule a kogri zu.

Kogre la yɔ biŋ biŋ a kogre na biŋ a kogre poore e la koge peɛɛli a kogre mine zu zukograa bonsɔglɔ meŋ dɔɔle dɔɔle laa kogro zu kyɛ ka tabol a bin a kogro sensugliŋsugɔ gama meŋ pare la a tabol zu.

Bibiire yaga yaga lɛ a are a bibiire na are ba yaga zie e la nasapeɛl ba su la soɛɛtarre bonsɔglɔ ane bonpeɛle ba mine ti la ba yaakɔɔre ka ba mine munne laare ka ba mine nyire ba nyimɛ kyɛ ka ba mine de ba nure a lire taare.

Noba bata la are seɛrɛ kaŋ go la o meŋɛ naŋ go la kurisɔglaa ane kparesɔglaa kaa pɔge meŋ go o nuuri kyɛ ka ba ŋmeɛrɛ gaŋgaare ka ba seɛrɛ a ba naŋ seɛrɛ e la nembata naŋ are a ba naŋ ŋmeɛrɛ a gaŋgaare niŋeŋ.

Neŋgyamaa la a su kparre sɔglɔ a neŋgyamaa naŋ su kparre sɔglɔ ba mine taa la boma a zɛge saazu ka ba sɛge sɛgre eŋ a boma eŋa a bonsɛgre ba naŋ sɛge eŋ a boma eŋa e la bonpeɛle kyɛ ka ba su kparre sɔglɔ a kparre sɔglɔ ba naŋ su ba vɔgle la zupili zeere.

Pɔɡe la a are a pɛɡerɛ o laa a pɔɡe na pɛɡerɛ a laa o su la kparnuwoɡri kyɛ de foon eŋ o sampɛɡereŋ kyɛ kyɛllɛ yɛlɛ kyɛ la a zie o na pɛɡerɛ a laare e laapelaa kyɛ ka a zie meŋ e zikpeɛre a te viiri.

Noba gyɛmaa la are tube biŋla a ba nigeŋ ba su kparedoɔr a agre ba vɔgle la zupil doɔre meŋ a are ba mine te are la nigeŋ ka a saazu uuro zoore kyɛ ka neɛ meŋ do bebe saazu a meŋ pɔnne koɔ a kpinne ne.

Nasapelaa pɔge la a zeŋ biiri kpɛkyɛgeŋ a biiri mine zeŋ la a nasapɔgepelaa puoriŋ ba mine su la kpare sɔglɔ ka ba mine su kpare peɛle bie kaŋa zeŋ la a nasapɔge koŋkogriŋ kyɛ pɔnne sɛgedalee kyɛ ka ba mine zeŋ a niŋe ka peepa biŋ o niŋe.

Nempeɛle lɛ a are a kaŋ zeŋ la a koɡi zu kyɛ leɛ kaara a pɔɡe bayi a pɔɡe na bayi kaŋa pɔn lɛ ɡane a taa sɛɡoo dalee a are ne kyɛ kaara a dɔɔ a dɔɔ ɔŋ la a nimikyaane a pɔɡeba na bayi meŋ ɔŋ la nimikyaane ba su la kparpeɛle kyɛ ka a pɔɡe kaŋ sɛ kursɔɡelaa a are.

Nobɔ yaga yaga la are a nobɔ naŋ are ba mine zeŋɛɛ la ba mine deɛ nyobogre bonpɔgraa pɔge ba nyobogre ba mine suee kpare nuwogre bonpeɛle ka ba mine meŋ zeŋ a meŋ kɔg baagire a sobɔ kaŋ de la o nu a ti o zu kyɛ de a nu kaŋ pare a baagire zu a baagirre mine e la bonsɔglɔ kyɛ kaa nobɔ a yɔ zeŋ zeŋ ka ba mine meŋ are are a be.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

Noba yaga yaga la a ŋmeɛrɛ gaŋgare ba naŋ ŋmeɛrɛ a gaŋgaare ba mine ziŋɛɛ la kyɛ ka ba mine are saazu a ŋmeɛrɛ gaŋgaare bie kaŋa are a kaara a bie ba su kparoŋ kyɛ ka ba mine meŋ lane lane are dankyini a meŋ kaara.

Nobɔ yaga yaga la are a nobɔ yaga yaga na are ba mine zɛgɛɛ ba nu foone ba mine meŋ suee kaayɛ sɔglɔ ba mine suee kaayɛ zeere ka ba mine vɔgle zupile zeere ka ba mine vɔgle zupile peɛle ka ba mine meŋ a vɔgle zupilsɔglɔ.

Pɔgɔbɔ gyamaa la a are. A pɔgɔbɔ na naŋ are, ba mene vogle la bon vogle ba zu. Kyɛ ka kang le duko pulaa kyɛ tuo boma o zu. A sobɔ yɛre la bon o nuureŋ kyɛ leŋ bon pulaa o nyaa eŋ. Ba mene su la kpar piɛle a are a be kyɛ vogle bon vogle meŋ ba zu.

Nobɔ la a yɔ zeŋ zeŋe a nobɔ na zeŋ zeŋ ba taa la sèèmaa ba niŋeŋ a biire de la ba toɔre pare ba gbɛ bɛrɛ zu kaa dɔɔ ne a pɔɔ de ba toɔre a pɛne a zeŋ neŋ ba zeŋ gyilee taaba a neɛaa sèèmaa.

Pɔge la a tuo boma o zuŋ o vigla tasere a vɔgle zupele a tasere la ko de eŋ a o zuŋ a tuo ne a boma a boma be la sigleba laa pɔgraa poɔ ,ko de boma a leŋ leŋ ne a boma, kyɛ pɔgne mine o nuure.

Kogre la biŋ. A kogre e la boŋ piɛle. Ka tabul a meŋ biŋ a kogre susuglesugɔ. A tabul saazu bon pulaa dogle la a tabul saazu. Kyɛ ka a tabul saazu meŋ e boŋ tampɛluŋ. Ka vuunɛ a kyule kyule a kyaane a kogre ane a tabul.

Yiri lɛ ka kogre a biŋ a yiri poɔ a kogre e la koge peɛɛli na biŋ gɔlleŋ a kogre mine e la kogtampɛloŋ kyɛ ka ba de bomma a mare mare a dankyime a dankyini e la bonpeɛɛle ba na de a bomma a mare mare ne.

Die poɔ la ka dokogro biŋ ka tabol biŋ kaa dankyime e peɛle kaa dokogro e tampɛloŋ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

Sitɔɔ poɔ la ka bon binee biŋ gyamaa gyamaa tin tomatos kɔŋkɔre la bin kaa liftin meŋ pakɛt a meŋ yɔ bin bin a be a tee boma meŋ binee be kaa pakinkate yaga meŋ bin be ka ba nyoge a tabol leɛre kaa gbɛɛ duoro saa kyɛ kaa boma a yɛ binbinaa be.

Nasapeɛɛle la are a nasapeɛɛl na are ba aŋ la nutooraa ba nuuriŋ ba mine aŋ la nimikyaane ba niŋeŋ ba su la kpare peɛɛli a kaŋeŋ kaara la bon kyɛ ka gama a biŋ ba nimitooreŋ ka ba are are kɔg.

Noba la yɔ are are a noba na na are kaŋ zuunee a erɛ yel kaŋe kyɛ ka kaŋ meŋ ti a kuroo a are a ona na ti a kuroo o zɛŋ na o ɡbɛre dɔɡele bon zuŋ kyɛ su kpartɛmpɛloŋ ka kaŋ meŋ zɛŋ o ɡbɛre dɔɡele a bon zuŋ kyɛ su kpardoɔre kyɛ de nutooraa eŋ eŋ ba nuuri poɔ.

pɔge la a ti a baa a baa yuo la o noɔreŋ a pɔɔ meŋ taa la daŋkpale a pɔɔ eŋ la nɔɔte sɔgelɔ kyɛ piri nimikyaane kyɛ seɛ kuree tɛmpɛloŋ a pɔgɔ puori teere are are la a be

Neŋgyamaa la are a neŋgyamaa na niŋe pɔge ane bie la a are a neŋgyamaa na niŋe a bie su la kpare pelaa kyɛ ka a pɔge su kpare zeɛ a sɛ kuri sɔglaa a neŋgyamaa na kaŋ ti la bone o nuuriŋ kyɛ leŋ bone o zu kyɛ su kpare sɔglaa a are a pɔge ne a bie niŋeŋ.

Nobɔ la a ti kūū daga a nobɔ na na ti a kūū daga ba deɛɛ boma pɔge pɔge ba zu kyɛ pɔge nyoboge tooraa ba nyobogreŋ kyɛ aŋ nutooraa meŋ ba de la ba mine zuune la ane a kūū daga kyɛ ka lɔɛ meŋ yɔ are are Kūùnee uumo zie a zeere mine ba deɛɛ boma yɛpare pare a yaa.

Nuba jamaa la a arẽ kaba mena a arẽ kye ka ba mena a zeng sola panel zu a neɛ kanga zuunee a ɔ tosuba pouring ka a ɔ tɔsoba a leɛ a kaaroo kye ka ba mena a kaara a banna nang duo a tonna a tuma.

Pɔge bayi la a are boma niŋeŋ a boma na niŋe ba naŋ are e lɛ toomantoosi kaa mine e aŋkaare kaa mine e mangori kaa mine e wɔɔta melɔ ba are la a boma niŋeŋ a kaŋ are la o tasoba puoriŋ a soba na are a o tasoba puoriŋ su la kpare sɔglaa ka ba leɛ kaara

Noba yaga yaga la zeŋ ngmaagyile tabol a tabol zu e la bonpilaa ka ba de bonpilaa yɛre dɔgle kaa larɛɛ ne bomma a aŋ a larɛɛ poɔ dɔɔle dɔɔle laa tabol zu a tabol zu kapure ne bomma la aŋaa be ka zeŋ ngmaagyile laa tabol ka bie a tēɛ o nu saazu kyɛ gbullɔ kaara kaa ma meŋ kaara.

Yie yaga yaga la a are peɛlle koɔ noɔre a koɔ noɔre a yie yaga naŋ are peɛlle mine e la peɛlle ka a mine e bonzeere kyɛ ka sobiri a meŋ gaŋ a yie are kɔge la a koɔ a noɔre.

Kogre yamaa la a bine. A kogre na e la kogre tampɛluŋ. A die e la di pulaa ka tabul biŋ. A tabul zu, boma dogle la a tabul zu. Ka pule ka boma meŋ dogle. Kyɛ ka a die zaa e di pulaa a gɔli.

Nobɔ la zeŋ ngmaa gyile ba mine taa la pirɛtire a pirɛtire poɔ sèèmaa la ka ba aŋaa pirɛtire poɔ a kaŋ de na a pirɛte neɛa sèèmaa a tèɛ kaa pɔɔ meŋ zege o nu kyɛ ka kaŋ meŋ ti laa ane a sèèmaa a sèèmaa e la sèèmaa gyamaa na biŋ a be a nobɔ naŋ zeŋ ngmaa gyile.

Nobɔ la zeŋ ngmaagyile vūū a nobɔ naŋ zeŋ kaŋ dɔmɛɛ la kyɛ de bone a aŋaa vūū poɔ kaŋ meŋ huunee la a zeŋ koge zu kyɛ kaaraa vūū kaa biire mine meŋ zeŋ kɔge kyɛ kaa kaŋ dɔmi a meŋ kaaraa vūū.

Noba la a tuo kuu a kuu ba naŋ tuo a kuu daga e la zunne kuu daga ba tuo la a bonne a kyɛnɛ ne ka noba meŋ kyɛnɛ tuuro ba su la kaayasɔglo a tuo a bonne a kyɛnɛ ne.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

Skuu biire la a are a skuu biire na are ba su la ba skuu kaayaa ka pɔɔ kaŋ a zegoo o gbɛɛvkyɛ wuo o nuure a pɔɔ yɛre la baagyi kaa baagyi be o neŋeŋ kyɛ ko de a nimikyaane do te ba a o Zukɔɔloŋ eŋɛ o su la kpare doɔre a soba naŋ su aa kpare doɔre nie aroo puoriŋ a meŋ sukparoo peɛɛlaa kyɛ seɛ kueisɔglaa kyɛ eŋ nimikyaane a la.

Neŋgyɛmaa la are a neŋgyɛmaa na naŋ are polisidɔɔ nyɔge la a pɔge kaŋ nuureŋ polisidɔɔ na naŋ nyɔge a pɔge na nu a pɔge yuo la o noɔre ka pɔge kaŋ meŋ are polisidɔɔ nigeŋ o su la kparezeɛ kyɛ a polisidɔba su la kparesɔglɔ.

Noba yaɡa yaɡa la are a noba na naŋ are a yaɡa na pɔɔ kaŋ are la baaɡere yaɡa mine niŋeŋ a pɔɔ na are a baaɡe yaɡa niŋeŋ sue kparpelaa ane kursɔɡelaa ba mine meŋ are la a pɔɔ niŋe a meŋ are baaɡere meŋ niŋeŋ kaŋ vɔɔl la zupili bonzeɛ kyɛ meŋ yɛre kaŋ.

Pɔɡe la a zeŋ a pɔɡe na na zeŋ laa ne bon la biŋ a o niŋeŋ a laa poɔ zeɛre sulee la ka boma mine eŋ a zeɛre sulee poɔ ka a pɔɡe zeŋ a kaara laare ane boma meŋ biŋ la a pɔɡe niŋeŋ urɔba bookyi meŋ biŋ la a pɔɡe niŋeŋ urɔba pelaa meŋ biŋ la a pɔɡe koŋkooreŋ k'o zeŋ a kɔɡe.

Kogre gyamaa la a bine. A kogre e la kogre tampɛluŋ a bine. A kogre zu, zukɔɔre gyamaa meŋ pare pare la a kogre zu. A zie meŋ e la zipulaa ka ba pɛnte. A teŋe e la zi pulaa ane zi sɔglɔ a lang taa kyɛ ka boma biŋ a kogre niŋe

Noba la a are a noba na naŋ are a kaŋ te la bonne a soba naŋ te a bonne e la taabu daa ko te kyɛ kaara kyɛ vɔgle kpoge bondoɔre ka kaŋ meŋ te bulɔk a meŋ are o aŋ la nubontuuraa a o nuuriŋ kyɛ vɔgle kpoge meŋ bonzeɛ a o zu.

Negyamaa la be bon koɔrobɔ zie. A negyamaa na, ba are are lɛ. Kyɛ ka katawie a yoɔ ŋmaa gyili a zie. Neɛ kang are lɛ a de o nu lire o pooreŋ kyɛ vogle zupul kyɛ su kparo zie a su kpare sɔglaa meŋ. Kyɛ ka neɛ a are o niŋe

Noba yaɡa la a are a noba na are a pɔɔbɔ deɛ waɡyɛre ŋmaare ba niŋeŋ kyɛ sɛ mine ba seɛ ka a dɔbɔ sɛ kue ba seɛ kyɛ ba ba su kparoo a dɔɔ kaŋ nyere la o nyemɛ ka kaŋ haa o noɔre kyɛ more laare ba titie ba seɛ a are.

Biire gyamaa la a are a biire gyamaa na are ba are la saazu ba mine de la ba nu pɔnne ba nyaaŋ ka ba mine meŋ a are kyule ba zu ba mine meŋ leɛ kaara la a puoriŋ kyɛ ka teɛ a are a be meŋ.

Noba yaga la zeŋ zeŋ kogro zuŋ. A noba naŋ zeŋ ba, mine deɛ bone leŋ pɔge ba zuuri. Ba mine meŋ eŋ la nyabootooraa, ka kaŋ meŋ gaa zeŋ kogi zuŋ kyɛ su soɔɛta pelaa. Ba yaga zie zeŋ la kogro zu kyɛ erɛ, ba deme.

Saseɛ lɔɔre la a are a saseɛ naŋ are noba duoro la a saseɛ lɔɔre zu ba mine su la kparepeɛlle kyɛ pɔnne ba baagire sɔglɔ a are ne ka ba mine meŋ su kparezeere a duoro a saseɛ lɔɔre.

Nasapeɛle la a are a nsapeɛle naŋ are a kaŋa su la kpare sɔglaa ka kaŋ meŋ su kpare pelaa a su kparre sɔglaa dogli ba zigi la ba nuuri kyɛ ka ba mine zeŋ a kaara ba.

Nengyɛmaa la ziŋ a nengyɛmaa na naŋ ziŋ ba mine are are la saazu kyɛ ka ba mine meŋ ziŋ a nengyɛmaa na nigeŋ nasapelaa pɔge taa la computer a ziŋ a o nigeŋ o zage la a o gbɛre kaŋa dɔgle a kaŋ zuiŋ kyɛ de a nu kaŋa pare a computer zuiŋ ka dɔɔ kaŋa a ziŋ a kaara o a dɔɔ eŋ la nimikyaane kyɛ su kparesɔglaa ane kparepelaa.

Nasapeɛle ɡyamaa la a are a nasapeɛle na are ba mine puoriŋ ba sɛɡɛɛ sɛɡre eŋ peepa bon poɔ a sɛɡre eɛ bonziiri kyɛ ka a bone kaŋa te mare bonzeɛ a nasapelaa kaŋ su la kpardoɔre a kpadoɔre na o naŋ su o leŋee kpartɜmpɛloŋ o seɛ kyɛ ka kaŋa de bonedoɔre a tēɛ a wuli .

Nobɔ gyamaa la a zuun a kaala tɛnɛɛ laŋna taa a nobɔ naŋ kaalaa tɛnɛɛ laŋna taa e la neŋ gyamaa ba gyamaa zuunee la a kaalaa tɛnɛɛ ka ba kyɛle a are a saa zu a kaara a tɛnɛɛ ba naŋ kaala laŋna taa ba aŋ ka nyoboge bonpograa ba nyobogreŋ.

Nobo la are. A nobo naŋ are, moto gaŋ la teŋe a nobo niŋe. Ka poge ponne bie a zeŋ neŋ. A bie gaŋ la a poge gbɛbɛre zu. Kyɛ ka a bie zu a are a poge nu eŋe. Ka a poge haa nuor a gbol kaara saazu. Kyɛ ka sakir a biŋ a kɔɔ ba.

Nasapulaa lɛ a te boma. A boma o na te e la glas eŋ a boma poʊ k'o te. Kyɛ piletere ayi biŋ la a boma. Kyɛ ka kang a taa boma a eŋ o poʊ. Kyɛ ka boma yoɔ biŋ biŋ a piletere konkogo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

Lɔe la a yoɔ are are. A lɔe naŋ are a lɔe mene eɛ lɔ saane a gaŋe. A lɔe mene be la a soreŋ a are. Ka nobo a meŋ are a koɔ a lɔe. A lɔe mene nag sang e la lɔ piɛle a sange sange gang.

Dɔɔ la a zeŋ a kaara teevi a dɔɔ de na o gbɛre kaŋ paraa tabole zu bonpelaa kaŋ vilivili laa dɔɔ gbɛre o na de pare a tabole zu o zeŋ deɛle laa koge kyɛ zeŋ kaara a teevi o pɔnee bon o nuŋ kyɛ ka mine biŋ a o nu kaŋ logri.

Pɔgɔvyaga yaga lɛ a bebe a pɔɔbɔ yaga poɔ ba mine zeŋ lɛ ba zeŋmo ka ba mine meŋ are a kaŋ are lɛ a kyule kaara o tasobɔ a sobɔ naŋ kyule kaaraa tasobɔ su lɛ kpare zeɛ kyɛ taa Zukɔɔloŋ sɔglɔ kaa taaba na meŋ zeŋ a meŋ la.

Kɔɔre ne tabule la a binne. A kɔɔre ne a tabule naŋ binne e la boŋ sɔglɔ. Kyɛ ka zu koɔre a meŋ biŋ biŋ a kɔɔre zu a te tɔ. A zie saazu e la zi pulaa. Ka a konkogo meŋ na e boŋ sɔgɔlɔ kyɛ ka kyaane a yoɔ kyaan kyaan a zie.

Nobɔ yaga la are a nobɔ naŋ ba mine dɔmɛɛ la ka ba mine meŋ a are bone zu nyɛ zege ba flaki saa zu ba mine meŋ are la a bon niŋeŋ a sɛ kure tampɛloŋ a are ne ba mine meŋ dɔmɛɛ la a ti a bon a are kyɛ ka kaŋ a are a teŋɛ a yaare o nuure kyɛ meŋ ti a bone.

Dieŋ la ka kogre a biŋ a kogre naŋ biŋ a e la kogre tampɛloŋ ba de la zukɔgre a pare pare a kogre tiviire a zukɔgre mine ayi gaŋ la a tiŋɛ kyɛ ka tabol biŋ a neŋ a kogre nimitɔɔriŋ kyɛ ka ba de boma a yɛ mare mare a daŋkyen.

Pɔɔ lɛ a zeŋ ka ngmaane a e yaga yaga a are a pɔɔ zie a ngmaa kaŋ do are la a pɔɔ gbɛ bɛroŋ zu a pɔɔ su lɛ kparezeɛ kyɛ pall o zu kaa zu e zu zuwogre a ngmaan e a ngmaane bon yaga ka teere yɛ are are a pɔɔ puoriŋ.

Noba la a are a ti kuro. Ba e la noba bayi naŋ ti a kuro, kyɛ ka kaŋ a are a kaara a balan naŋ ti a kuro. Ba su la kparedoɔre, kyɛ vɔgle zupile bompeɛle kyɛ eŋ nutooraa bompelaa ane bonzeɛ kyɛ ka ba ti a kuro a are.

Noba gyamaa la zeŋ. A zeŋ kaara boŋ kaare. A boŋ kaare poʊ, dɔɔ zom la basekil kyɛ su kpare duor. Kyɛ ka pɔgɔ kanga meŋ de o nu a pare a koge zu kyɛ zeŋ a kaara. Ba mene meŋ zeŋ la koge zu kaa kyɔŋe te gaa kyɛ ka ba mene meŋ a are a saazu

Noba gyɛmaa la ŋmaa gyilli naabo die a naabo die ba de la daare a gaŋ gare gaŋ gare te viiri noba banaare are la a naabo die a naabo e la bonscglɔ kyɛ taa eelɛ bonwogi a noba naŋ are a naabo die kaŋ su la kparedoɔre kyɛ ka kaŋ eŋ nɔɔtipeɛlle.

Nasapiɛli ne ba bie la. A bie be la ba susugliŋsugo. A bie zeŋ la a pɔgɔ gbɛɛ zu. A bie su la kparo pulaa kyɛ ka a pɔgɔ vogle zupul ka a dɔɔ meŋ vogle. Baa dome la a ba niŋe kyɛ ka a pɔgɔ do zeŋ lɔre zu ane a bie kyɛ ka a dɔɔ a kore a pɔgɔ a are ne.

Nenɡyamaa la a areare a noba na naŋ are ba yaɡa zie eŋ la nyoboɡo bontuuraa ba yaɡa zie meŋ su la kparpeɛle ka ba mine su kparsɔɔlɔ ba mine meŋ zeŋ la koɡiro zu a ba naŋ na zeŋ a koɡiro zu peepare biŋ la ba niŋeŋ ka ba zeŋzeŋ.

Bibiiri gyamaa la bebe a biiri ba mine ziŋ la ka ba mine are dendeŋe kyɛ ka nasapelaa pɔgɔ a ziŋ ba niŋeŋ kyɛ ti a bie kaŋa a nasapelaa la na kyɛ ka a kaŋ meŋ zeŋ bie koŋkogreŋ a bie kaŋa na o naŋ ti puori ba yaga are na kyɛ ka bamine zeŋ

Ne gyamaa gyamaa la zeŋ. Ba meŋ zeŋe pareɛ pareɛ. Ba naŋ zeŋ a pareɛ, pareɛ tabul biŋ la a ba susuleŋsɔgo. A tabul e la boŋ sɔglaa. Ba mene su la kpar piɛle, ka ba mene su kpar sɔgle. A tabul ne a kogre mene meŋ biŋ biŋeɛ. Ka noba meŋ ba zeŋ ba poʊŋ

Kogre ne tabol la yɛ biŋ biŋ zeere a kogre ne a tabole na yɔ biŋ biŋ zeere daare meŋ yɔ are areɛɛ be ka ba de kampile a vɔɔle pɔge a zie kyɛ ka vūū a kyɛ kyule a koge na naa tabole na yɔ biŋ biŋ a neŋeŋ.

Neɛ la zuuni a soba na naŋ zuuni o ti la sola panɛl a su la kpare sɔglaa o zuuni la a sola panɛl niŋe kyɛ a zie e la moore kyɛ meŋ kyaa e pɛmɛ kyɛ ka ba teɛ a duni a soga kɔŋkɔreŋ.

Neŋ gyamaa la are a neŋ gyamaa na naŋ are ba mine gbiee dumo ane ba gbɛ bonyeni kyɛbkaa gbɛre kaŋ a go ba mine naŋ araa puoriŋ suee kparezeɛ ka ba de bon peɛle a eŋ naa bɔɔ ngmama eŋɛ ba mine meŋ be la a puoriŋ a meŋ su kpare tampɛloŋ ka ba mine meŋ a go a balaŋ na gbi dumo neŋeŋ.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

Negyamaa la are. A negyamaa na naŋ are, ba taa la boŋ ka sɛgre a sɛg eŋ a bon eŋe. A sɛgre e la bon ziire ka a mene e bon sɔglɔ. Ba mene vogla zupul sɔglɔ ka ba mene eŋ nimikyaane bon sɔglɔ a are.

Noba gyamaa la are. A negyamaa na poʊ, kang dom la a de boŋ a mare boŋ eŋe kyɛ vogle zupul kyɛ ka kanga meŋ eŋ nimikyaane. A kang zun la meŋ de a bon dogle a bon zu kyɛ ka ba mene a te are a kaara a bon

Noba gyɛmaa la a ziŋ a noba gyɛmaa na naŋ ziŋ laare la yɔ biŋ biŋ ba nigeŋ a laare naŋ biŋ a ba nigeŋ boma la eŋ a laare poɔ ba mine pɔnne la a laa ba nuuriŋ ka ba mine meŋ de boma duoro ne ba noɔre ba mine su la kparesɔglɔ ka ba mine su kparetampɛloŋ zeŋ zeŋ.

Noba la a are kyɔŋ line ba naŋ kyɔŋ a line ba tuo la boma ba zueŋ a boma ba naŋ tuo eŋ la larɛɛ poɔ a mine meŋ meŋ ba eŋ larɛɛ poɔ kyɛ ka ba tuo a boma a mare biiri ba puoriŋ.

Die poɔ la ka kogi bonne eŋne biŋ ka zukɔgraa dɔgle a kogi zu kyɛ ka teɛ lare bonpoɔ a meŋ biŋ a meŋ kɔge vuu naŋ be a kyaana kaŋ eŋɛ kpakyaga a meŋ mare mare.

Noba la are a noba naŋ are bɔɔli kaŋ la biŋ a pɔge kaŋ nigeŋ ka a bɔɔl a bɔɔl naŋ biŋ a pɔge nigeŋ ne o zage la o gbɛɛ ka a pɔge kaŋ naŋ are la a o naŋ naŋ zage o gbɛɛ puoriŋ zage o nu o su la kparepelaa kyɛ seɛ kurisɔglaa kyɛ ka a ba kyɛlɛɛ are ba puoriŋ .

Pɔɔ kaŋ la zeŋ ka kaŋa meŋ a de pinbiri a kyɔgroo o kpaŋkpane kyɛ ka ba zaa kaara zie kaŋ.

Biire ane pɔɔbɔ ne dɔbɔ la zeŋ ba zeŋ la koge zu ka tabol a biŋ ba niŋesugɔ a tabole ba zeŋ ngmaa la a tabole pɔɔ yuo loo noɔre ka dɔɔ meŋ la ka pɔɔ meŋ are deŋ deŋe kyɛ la a bie kaŋ zuunee la a ti o dumo kyɛ ka kaŋa zeŋ a kogi zu ka ba kaaroo.

Boma la a eŋ baasikɛt poɔ yɛ biŋ biŋ a boma na eŋ a baasikɛt poɔ biŋ biŋ eɛ parɛɛparɛɛ a mine eŋɛɛ kɔŋkɔbilii poɔ biŋ anaŋ na eŋ a kɔŋkɔbilii poɔ biŋ meŋ eɛ parɛɛ ka a zaa laŋ biŋ zibonyene.

Neŋgyamaa la a tuo boma a bana naŋ tuo a boma ba de la fufulwoɔre a viiri a boma ka ba tuo a bana naŋ tuo a boma ba sɛ la wagyɛre ba nyaa eŋɛ kyɛ eŋ kɔkɔlegre a tuo ne a boma.

Noba bata la a are a noba na bata ba zaa eŋ la nyɔbogre bontoore kaŋ meŋ de la nubontooraa a eŋ o nu eŋnɛ kyɛ de bonne teɛ ko a kaŋa naŋ are ka o meŋ teɛ o nu a ti a bonne ka ba are.

Bibiire gyamaa la a zeŋ. A bibiire na zeŋ ba mene zeŋ la daar zu. Ba mene meŋ zeŋ la kyɛ teɛ ba nuu. Doɔ kang are la a bibiire niŋeŋ. A doɔ na are a bibiir niŋe o teɛ o nuu a wul a bie kang kyɛ ka ba zaa zeŋ zeŋ.

Kõɔ poɔ la ka noba are a kõɔ poɔ a noba na are neɛ kaŋa araa be kyɛ de kataweɛ a kyaane o meŋɛ ba mine meŋ bayi meŋ de la kataweɛ meŋ pɔɡe ba zu a kataweɛ e la kataweɛ sɔɡelaa ba na taa kaŋ eŋ la nɔɔtesɔɡelɔ ka kaŋ eŋ nɔɔtepeɛle kyɛ su kparsɔɡelaa ne kursɔɡelaa.

Neŋ gyamaa la are a neŋ gyamaa na na are ba mine dɔmɛɛ la su kparetapɛloŋ kyɛ vɔɔle zupile a kaaraa lɔɔre ka dɔɔ meŋ te are ba puoriŋ kyɛ de o nu pare o gbɛre zu pɔɔ meŋ are la a noba na naŋ dɔme puoriŋ kyɛ meŋ kaara.

Pɔge la a are eŋ nyabogebontooraa o nyabogriŋ kyɛ leŋ duku o zuiŋ kyɛ nyɔg o nu a taa a pɔge puoriŋ noba arɛɛ o puoriŋ kaŋ teɛɛ o seɛŋ ka kaŋ de o nu wa do eŋ o nyaa zie kyɛ ka kaŋ de a nu meŋ baroo puoriŋ ka moto a are be ka bie a do gaŋ a moto zu kyɛ eŋ a nyabogbontooraa.

Nobɔ yaga yaga la a zeŋ a nobɔ yaga naŋ zeŋ ba zeŋ kɔgɛɛ teelarre a teelarre ba na zeŋ kɔge ba mine deɛ tape measure a aŋ ba kɔkɔreŋ ba mine suee kpare peɛle ka ba mine su bonsɔglɔ a zeŋ a teelɛ niŋeŋ.

Nobɔ lɛ zeŋ a nobɔ na naŋ zeŋ bie zeŋɛɛ dɔɔ gbɛɛ zu a nobɔ teɛ la ba nu a ne glaaserre a laŋtaare ba de la sèèmaa pare a tabole zu a tabole zu a sèèmaa na pare zeɛre sulee lare laa kaŋ poɔ kyɛ ka ba tēɛ a boma a ne a ba nuure a laŋtaare.

Nobɔ gyamaa la are a nobɔ naŋ are pɔɔ kaŋ te are kɔgɛɛ bonpelaa kaŋe a bonpelaa na eŋɛ gaana filaki mare laa bonpelaa na eŋɛ a pɔɔ meŋ leŋee duko kyɛ sɛ wagyɛ o nyaaŋ o suee kparoo kyɛ sɛ a wagyɛ o nyaaŋ kyɛ are kɔg a bonpelaa na eŋɛ.

Nobɔ la a pɛgle duŋɔ kaŋ ba ko la a duŋɔ ba pɛgle la o a zɛge o ko kyaare saazu nobɔ pɛgle la dabɔlɔ a dire ba fotorre.

Noba la are a kaara computer a zuŋ a computer zuŋ ba nyɛ la neɛ ka o zage o nu a daana naŋ zage o nu kaŋa meŋ teɛ la o nu a wullo a daana naŋ zage a o nu a computer zuŋ ka kaŋa meŋ su kparesɔglaa a soba naŋ teɛ a nu wulli su la kparezeɛ.

Biiri la a yɔ ŋmeɛrɛ bɔɔl a biiri naŋ ŋmeɛrɛ a bɔɔl are la koɔ noɔreŋ kaŋ su la kparepelaa ka kaŋ su kparesɔglaa a soba naŋ su a kparepelaa seɛ la kurisɔglaa kyɛ zɛge o nu kyɛ are a bɔɔl nigeŋ.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

Pogɔ bayi la a do heŋ a wire zu a wire zu a poobɔ bay na do heŋ a kaŋ heŋ la kyɛ te a wire pareŋ ka kaŋ meŋ heŋ kyɛ te a wire kɔkɔreŋ a kaŋ naŋ heŋ kyɛ te a wire kɔkɔreŋ su la kparepilaa a yɛre baagi sɔglaa ko be o neŋeŋ kyɛ ka kaŋ meŋ be a puoriŋ a meŋ te a wire pareŋ kyɛ kaa dɔɔ de weɛ ane a wire.

Bibiiri la a ɔnnɔ kõɔ dampo poɔ. Bie kaŋa taa la bookye-kuro a ɔnnɔ ne a kõɔ kyɛ kaa kaŋ taa oraba. Kaŋ dɔŋ lɛ kyɛ Kyi a oraba a ɔnnɔ ne a kõɔ kyɛ ka ba mine a zunne a ɔŋna a kõɔ.

Polise la a aŋ nyoboge bontooraa a polise meŋ vɔgle la bon vɔglaa o zuiŋ kyɛ su kparesɔglaa a dɔɔle a o kaayɛɛ zu kyɛ ka poge kaŋ are tēɛ o seɛ a poge au la kparezeɛ kyɛ sɛ kuree koo taa bonzeɛ ne bonpilaa o eŋɛ kyɛ ka neŋ gyamaa a are ba mine meŋ su la bonsɔglɔ kyɛ leŋ deeko ba zu.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

Ne gyamaa la a are. A ne gyamaa na poʊ, pɔgɔ kang la are ba niŋe. A pɔgɔ na, ba dieɛ boŋ kanga garaa pɔgɔ. A bona ba naŋ garo e buluu ane sɛgre wate a be o eŋe. O su la kparo sɔglaa kyɛ zeg o nuu. Ba de la boŋ a eŋ a pɔgɔ zu kyɛ ka ba mene a are o pooreŋ

Nobɔ la a tagra ba mie a nobɔ naŋ tagra ba mie ba tēɛ ba gbɛɛ kaa gaa niŋe ane ba nuure kaa meŋ gaa niŋe ka ba ti a mie dɔɔ kaŋ be la kpakyageŋ a meŋ ti o dumo kyɛ vɔɔle zupil balaŋ na meŋ tagrɛɛ mie meŋ vɔɔlɛɛ zupile.

Noba la are a noba na are ba tie daare a are a daare eɛ bonzeɛ ne bompelaa a lantaa ka ba ti ba su la kparee bonziiri kyɛ ka ba mɔŋkue a waa moore mɔŋkue dɔbɔ meŋ are la a puoriŋ a dɔbɔ meŋ seɛ bonseɛre ba seereŋ kyɛ ba ba su kparoo.

Noba la zɔɔ ba saakeɛ ba e la neŋgyɛmaa naŋ zɔɔ a saakeɛ ba vɔge la a saakeɛ zukpoge kyɛ eŋ nimikyaane kaŋ iri o nu bare a saakeɛ eŋnɛ kyɛ nyɔge a nu yaare kyɛ ka ba mine ti a saakeɛ kyɛ zɔɔnɔ.

Noba yaga yaga la a ziŋ ŋmaa gyil a table a ba naŋ ŋmaa gyil a table ba de la bonne a pɔge a table ka ba boma yɛ dogle dogle a table zu ba e la nenyaga ba mine su la kparepeɛle ka ba mine su kparezeere ka ba mine su kparesɔglɔ a boma naŋ pare pare a table zu meŋ e la bonpeɛle ka boma yɛ eŋ eŋ a poɔ.

Nobɔ la a yɛ are are a nobɔ naŋ are a saŋgbama eɛɛ bonpeɛle ba su lɛ kpare doɔre doɔre ba mine meŋ su lɛ kpare zeere su bonsɔglɔ a poɔ a kpare zeere na poɔ ba mine vɔɔlɛ zupile ka ba mine kpare ba naŋ su meŋ raa zupile ka ba vɔɔle kyɛ mare mare ba baagirre.

Kõɔ poɔ lɔɛ la kyɔŋ kyɔŋ kyɔŋ ti gaa kõɔŋ a are laa kõɔ poɔ a e l bonyaga naŋ araa kõɔ poɔ a mine e la bonzeere kaa mine e bonpeɛle yie ngmaa viiraa kõɔ poɔ a kõɔ meŋ are la yie koŋkoboŋ a yie meŋ eɛɛ bonzeere ngmaa viiraa kõɔ.

Nasapeɛle la are yi bɛrɛ bɛrɛ ata kpakyageŋ a nasapeɛl mine ara la ba mine suee kparezeere ka ba mine su kparepeɛle ba mine pɔnɛɛ boma nuuriŋ kyɛ ka kaŋ de o nuuriŋ a lire a puoriŋ a are re.

Dɔba ne bibiiri la are a dɔɔ kaŋ tiili la kyɛ ka a kaŋ a su kparezeɛ kyɛ teɛ o nubiri kyɛ ka kaŋ a de nyɔbogre bonpɔgraa bonsɔglaa a pɔge o nyɔbogre a zie ŋa ba naŋ are ba de la bonzeɛ kaŋ a ŋmaa ne a be sɛŋ ba naŋ are.

Weɛ dunne la a araa weɛ poɔ a weɛ donne na araa weɛ poɔ teerɛɛ yɔ are are raa weɛ poɔ a weɛ dunne ayi mine be la a sori poɔ a sori poɔ lɔɔre are laa sori poɔ kaa wɛ dunne ayi na a are a lɔɔre niŋeŋ.

Noba yaga la a are noba naŋ are bayi pɔŋnɛɛ ŋmane a are ne a kaŋ pɔgnɛɛ ŋmane a zɛge kyɛ ka kaŋ a de a ŋmane a ti o seɛŋ ba seɛ la bonsɔglɔ a are neŋ kyɛ ka ba mine de boma yɛre yɛre ba kɔkɔɛŋ ba wa de la diko a leŋ a ba zuŋ.

Boŋ gyamaa la a biŋ a pɔgɔ niŋe. A pɔgɔ zeŋ la a boŋ gyamaa niŋe. O zeŋ la kyɛ te baaskɛt ayi. A boŋ gyamaa na naŋ biŋ a o pooreŋ, a mene e la tomatos kyɛ ka pɔgɔ te a baaskɛt kyɛ la

Nobɔ lɛ a seɛrɛ ba mine tēɛ ba gbɛɛ kaa yi ba neŋeŋ kyɛ ka ba tēɛ ba nuure meŋ dɔbɔ meŋ poɔ la a balaŋ naŋ seɛrɛ poɔ a pɔɔbɔ su la kpare sɔglɔ kyɛ tēɛ ba gbɛɛ kaa yi ba niŋeŋ kaa dɔbɔ meŋ a meŋ be ba puoriŋ kyɛ meŋ tēɛ a ba gbɛɛ kaa yi ba neŋeŋ.

Dɔɔ la a su o kaaya a are. A dɔɔ pon la baagi bon zie kyɛ eŋ norteɛ bon ziire meŋ. Kyɛ vogle zupul pulaa kyɛ te a kparo kang o nuureŋ. A kparoo e la kpare duore kyɛ ka boma a biŋ o konkoreŋ ane o pooreŋ. K'o are. O eŋe la nimikyaane meŋ.

Noba lɛ a are. A noba naŋ are ba mene su la kpar sɔglɔ ka ba mene su kpar tampɛlunŋ. A soba naŋ su a kpar tampɛlunŋ are la a ba la naŋ su a kpar sɔglɔ nimitooreŋ. Kang lie kaa la o pooreŋ. Ka a zie ka ba yagle yagle humaa a kue zu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

Bibiiri la a leŋ dukuri a ŋmaa wagyɛre ka ba mine seɛ wagɛre ba mine de la kɔkɔlɛɛ a eŋ ba kɔkɔreŋ ba nyɔgɛɛ taa nuuri a te viire ba eŋ la nɔɔteɛ bondoɔre a nyɔge taa nuuri a te viire a are.

Lɔɔre yaɡa yaɡa la a are a lɔɔre yaɡa yaɡa na yiwoɡi kaŋa meŋ are a lɔɔre mine niŋeŋ a yiri na poɔ a yie eɛ yiɡyamaa kyɛ ka a lɔɔre meŋ are ka noba meŋ meŋ be a be kataweere meŋ yɔ are are la a be a kataweere meŋ eɛ yaɡa a lɔɛ mine eɛ lɔziiri ka a mine e lɔpeɛle ka a mine e lɔdoɔre a are a yiri niŋeŋ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

Deɛ pou la ka koɔri ata a bin a sensulinso eei tabol nan bing ba de la buma paree a tabol zu kye de Zukoɔre a pare pare a kouree zaa te tɔ a koɔree zaa e la buma ata nang bing a deɛ pou kye ka buma meng mari a deɛ dankyeni enga.

Neŋgyamaa la a are a noba na poɔ kaŋa su la suwɛɛta a vɔgle zupili ba mine e la a nasapeɛle nasapelaa kaŋa vɔgle la zupili boŋ doɔre kyɛ su kpare tampɛloŋ kyɛ ka ba mine a meŋ kaa ti bone a are ba taa la bonduoraa a ba niŋeŋ.

Biire la a seɛrɛ a biire naŋ seɛrɛ ba deɛɛ wagyɛrre a ngmaa ba nyaa kyɛ seɛ kure kyɛ de a wagyɛrre mine meŋ ngmaa ba seɛŋ ba nyoge laa wagyɛrre mine palpale a nyoge gyire ba kɔkɔɛ eŋɛ a dɔbɔ meŋ nyoge naa wagyɛ vaare kyɛ su kparoo pelaa ne kure ngmaa ba seɛŋ a seɛrɛ.

Lɔ yaga la a tu a soreŋ a lɔɛ na naŋ be a soreŋ noba yaga meŋ be la a sori poɔ kyɛnɛ yie meŋ yɔ are are la a be ka bonzeɛ kaŋ meŋ be a lɔɛ kpakyaga poɔ kataweere meŋ be la a be.

Noba la a zeŋ zeŋ kogre zu. A noba naŋ zeŋ zeŋ a kogre zu, tabul biŋ la a ba susugliŋsɔgo. A tabul meŋ, boŋ yaga yaga biŋ la a be. Komputare biŋ la a be. Ka ba de boma poɔ poɔ ba niŋe a zeŋ a kaara.

Nobɔ yaga yaga lɛ a bebe a nobɔ yaga na poɔ ba mine zeŋɛɛ teŋɛ ka ba mine are a saazu ba mine yɛrɛɛ boma ba kɔkɔɛŋ ka ba mine pɔn boma ba nuŋ kaŋ zeŋɛɛ lɛ a ti o nu a teŋɛ kyɛ de a nu kaŋ a pare o siŋkpigre gbɛɛ zu.

Noba la a are a noba na naŋ are kaŋ eŋ la nyɔge bonpɔgraa o nyɔbogreŋ kyɛ taa bɔɔli ba e la nenpeɛle ba mine meŋ su la kparoŋ a are a neɛ na naŋ taa a bɔɔli nigeŋ kyɛ yuo ba nuure.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

Nenyaga yaga la a are a nenyaga na naŋ are ba are la yikpoŋ kpoŋ sensoglesoga a yikpoŋ kpoŋ sensoglesoga na kyããnɛɛ vūū a nenyaga naŋ are ba mine are la nimikyaane ka ba mine vɔgle zupile ka ba mine yɛre ba baagere a are ne.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

Pɔgɔbɔ gyamaa la a are. A pɔgɔbɔ gyamaa na are, ba ŋmaa gyili la zumɔ. A zumɔ eŋ la robare poʊ. Kyɛ ka kang te a robare ane a zumɔ kyɛ liɛ kaara a pɔgɔ. Ba mene su la kpare duore, ka ba mn su kpare tampɛluŋ, ka ba mene su kpare piɛleva are ŋmaa gyili a zumɔ.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

Nobo banaare la are. Ka nobo bayi a dɛle a dankyen. A nobo bayi ne naŋ dɛle a dankyen kang su la kpar pulaa kyɛ ponn boma leroŋ o nu a niŋe. A kang na meŋ na taa bon o niŋe meŋ lereŋ o nu a niŋeŋ kyɛ gur o gbɛɛ kangeŋ. Ka kang meŋ leng o zu zuwogre. Ka kang su kpar pulaa a meng are kaare ba.

Nuba yaga la a arẽ ka kang paã la laare kye ka kang de ɔ nu a te eng a laa pou a suba nang pɛɛli a laa vɔgle la zupili sɔgla kye di ɔ nu a te pɔg ɔ nɔɔri kye ka ba de ba zuri a teɛ taaree a arẽ.

Yiri la ka koɡri yɔ biŋ a koɡri na biŋ e la koɡri sɔɡelɔ kyɛ ka teebol meŋ biŋ a koɡri niŋe poɔ a koɡri eeɛ boma ayi naŋ biŋ ka zukɔɡre ayi meŋ aŋ poɔ a koɡri poɔ kyɛ ka vūū meŋ nyeɡe a koɡri lambobo sɛŋ.

Yirbɛrɛbɛrɛ ayi la a eɛɛ yibɛrɛbɛrɛ bon ɡyamaaa kyɛ ayi la a pãã kyaare taa a ayi na na kyaare taa koŋkoore noba kyɛnɛ la a koŋkobo noba na na ara a koŋkobo na ba su la kparpeɛle ba mine su la kparsɔɡelɔ a are a yie na koŋkooreŋ a yie ana na naŋ kyaare taa kaŋa eɛ bompelaa kyɛ ka kaŋ e bonsɔɡelaa.

Nasabie la a gaŋ teŋa a nasabie na gaŋ teŋɛ lɔ bilii bilii la a gaŋ a koŋkogreŋ a lɔ bilii bilii na gaŋ koŋkogreŋ a nasabie su la kpare tampeɛloŋ kyɛ kaa lɔɔre mine e lɔ zeere teŋa poɔ la ka nasabie gaŋ kyɛ kaara a lɔ bilii bilii na.

Pɔgɔ la a dome. A pɔgɔ na dome, boma yoɔ biŋ na o konkogo. A boma na biŋ o konkogo, o eŋ la boma a laa poʊ. A duo duore. A boma mene e la tometos ka a mene e ankaare. A pɔgɔ pooreŋ, boodie meŋ biŋ la a pɔgɔ pooreŋ kyɛ k'o ponne a boŋ kang o nu poʊ kyɛ te a mene.

Nuba la arẽ a nuba nang arẽ kanga e la naasaalpilaa a naasaalpilaa vɔgli la kpɔgle pelaa kye ka ba te bon a arẽ a bon na ba nang te a arẽ ne a bon e la kuri kye ka a bun mene e duo duo ka ba arẽ ne.

Neŋgyɛmaa la a do te ziŋ bonne naŋ lɔre koɔ poɔ a bonne na naŋ lɔraa koɔ poɔ e la bompelaa ka noba yaga zie a do ziŋ noba meŋ bayi ti la a bonne a tagra ka o waana nige a noba naŋ ti a bonne ane a miri su la kparepeɛlle ka kaŋ su kparesɔglaa ka ba tagra a bonne.

Pɔɔ lɛ zeŋ a toɔrɔ o saao o taa la a tɔ yɛloŋ nyɛ ane a tuŋdaa saa toɔraa na o zeŋ la teŋɛ a ire a boma aŋnaa toɔreŋ kyɛ toɔrɔ a boma biŋ la o koŋkogreŋ ka laarɛɛ a yɔ biŋ biŋ o niŋeŋ a pɔɔ kaŋ ti are la a teɛ seɛ ka kaŋ meŋ zeŋ kogi zuŋ ka noore a yɔ bebe a zie.

Nempeɛle yaga la a zeŋ ba mine are la saazu a nempeɛle ŋa su la kaaya sɔgla kyɛ ka ba mine su kaaya tampɛloŋ ba zeŋ la kogri zu kyɛ ka peepare a dogli tabol zu bagyamaa zeŋ la kyɛ ka ba mine are.

Koɡiro la a biŋ a dieŋ a koɡiro na naŋ biŋ a koɡiro e la koɡidoɔre ka zukɔɡraa bonziiri a dɔɔdɔɔle a koɡi zu kyɛ ka kaŋ biŋ a niŋeŋ a ona naŋ biŋ a koɡro niŋeŋ e la bompeɛle kyɛ ka boma yɛ dɔɔdɔɔle o zu.

Nobɔ la yɔ are are a nobɔ na anŋ are ba vɔglɛɛ zupile ba zuŋ a kaŋ gaŋɛɛ teŋɛ a sobɔ naŋ gaŋ teŋɛ vɔɔlɛɛ zupile sɔglaa o e la nasapelaa na gaŋ teŋɛ o aŋ la nɔɔteɛ kyɛ gaŋ teŋɛ kaa tasobɔ kaŋ meŋ gbi dumo a meŋ kaaroo.

Biiri yaga la a zo a gaa kori pɔge a are ne pɔge na ba naŋ kori are ne a biiri mine su la kparre zeere a pɔge de la o nu pare bie kaŋa puoriŋ a pɔge su la kparre pelaa kyɛ eŋ nimikyaani bonsɔglɔ.

Nobɔ yaga la are, a noba naŋ are kaŋ siu gbi a dumo n'o gbɛboyeni kyɛ k'a kaŋ meŋ zeŋ teŋɛ kyɛ zɛg o gbɛr kaŋe. Kaŋ meŋ geŋee la kyɛ tẽɛ o nu, kyɛ kaŋa meŋ nage o gbɛre kyɛ dol o zu saazu kyɛ yaar o nuur, o su la kparsɔglaa. Kyɛ k'a ba kyɛlee na a tẽɛ ba nuuri saazu.

Pɔgɔ la ne biire. A pɔgɔ tuo la boma o zu kyɛ te sakir. Kyɛ ka a bie kang zeŋ a pɔgɔ pooreŋ kyɛ te a pɔgɔ. A bie pooreŋ ba leŋ la daare eŋ a bie pooreŋ kyɛ ka kang zeŋ a sakir niŋe kyɛ de o gbɛɛ eŋ a sakir ɛ baskɛt niŋe kyɛ la.

Nobɔ la a yɛre yɛre gaŋgaare ba niŋe poɔ ba mine yuo yuoee ba noɔɛ kaŋ de la pɛnzeɛ a leŋ o zuiŋ ka ba mine a meŋ su kparezeɛ kaŋ su la kparesɔglaa kyɛ ka kaŋ taa eŋ kpaŋkol kyɛ la teɛ o nu bare puoriŋ.

Pɔɔbɔ la a zuune a tonɔ ba tomo a pɔɔbɔ na zuune tonɔ ba toma kaŋ pɔn la saare a piirɛ kyɛ ka ba mine a meŋ pɛgrɛ ba larrɛɛ ba naŋ naŋ pɛgraa larrɛɛ ɛɛ bayi ka rɔbarre ne larrɛɛ a meŋ bine ba niŋeŋ ka ba zuune a tonɔ ba tomo.

Negyamaa la a be koɔ poʊ. A negyamaa na naŋ be a koɔ poʊ, ba yaga ba su kpare. Kyɛ ka yie duore a are a be. Teere meŋ are a be kyɛ ka ba mene a are a koɔ nuoreŋ

Nobɔ gyamaa gyamaa la ngmaa villi a nobɔ na naŋ are na ba mine su la kparepeɛle ka ba mine su kparesɔglɔ ba mine aŋ la nimikyaane kyɛ moɔ nɔ moɔnaa bonzeɛ ba mine yuori la ba noɔɛ ba mine vɔgle la zupile ka ba mine a meŋ zɛge ba nu saazu.

Yie gyamaa la a are. A yie gyamaa na poʊ, a meneve la yi duore kyɛ ka a mene e yi ziire. A yie niŋe lɔe yoɔ are areɛ a yie niŋe kyɛ ka noba meŋ are are a yie niŋeŋ. Ba e la ne gyamaa naŋ are a yie niŋe

Nuba yaga yaga la a vɔgle ba kpogli ba zung ba te la bun a arẽ ba vɔgle la kpogli pelaa ba zung kye su kaaya sɔglo ba mene su la kaaya tampelon kye ka taabo daare a meng bing ka ba de a bɔn dɔglaa be kye titi.

Noba gyamaa la are a noba gyamaa na naŋ are ba are la yikponzie a yikpoŋ na ba naŋ are loɛ ayi are la a be ba mine vɔgle la zupile ka ba mine su la kparre zeere ka ba mine su kparre peɛle kyɛ de boma gyere ba kɔkɔreŋ a kyɛ are a yibɛrɛŋ na niŋe.

Soogyɛre yaga yaga la a su ba soogyɛre kaayɛrɛɛ a soogyɛre lɔɔre kaŋ be la a ba puoriŋ ba su la ba soogyɛre kaayɛɛ kyɛ vɔgle ba kpoglo a lɔɔre e la bonkpoŋ a be ba puoriŋ a lɔɛ e la lɔɛ ayi ba mine be la a lɔɔre bonkpoŋ na kaŋ poɔ.

Noba la a ziŋ a noba naŋ ziŋ a dɔɔ kaŋ e la nasapelaa a ti o teɛne a soba naŋ ti o teɛne o su la kparesɔglaa a eŋ nimikyaane ka a pɔge kaŋ are ba nigeŋ o are la deŋdeŋe kyɛ yuo o noɔre kyɛ yaare o nuuri.

Dɔɔ ne pɔɔ la a de bie a bie be la ba kpakyagaŋ a bie su la kpare pelaa kyɛ seɛ kurezeɛ a bie are la a dɔɔ ne a pɔɔ kpakyagaŋ a dɔɔ zeŋ la kogo zu kyɛ ka a pɔɔ a gbi dumo a dɔɔ kori la a pɔɔ a de a o nu a ti a bie seɛ.

Noba yaga la are a noba na naŋ are ba vɔglɛɛ zukpogi ba zuŋ kyɛ de nubontooraa bombɛrɛ bɛrɛ a eŋ ba nuuriŋ a nubontooraa mine e la bonzeere ka a mine e bonsɔglɔ kyɛ ka a bayi a be a bonne poɔ a are kyɛ ka a ba mine are kɔnkobo kyɛ kaara ba.

Yiri la are a yiri saazu a kyɛnsi e la kyɛnsi tampɛloŋ a yiri niŋe meŋ e la doɔre kyɛ ka a aŋkorɔ a biŋ a yiri niŋeŋ a aŋkorɔ naŋ biŋ a yiri niŋeŋ teɛ meŋ are la a be teere mine meŋ yɛ are la a yiri poɔ puoriŋ a teere eɛ tiyaga.

Neŋ gyɛmaa gyɛmaa la a are a neŋ gyamaa na are kaŋ areɛɛ ba niŋeŋ a sobo naŋ araa ba niŋeŋ vɔɔlɛɛ kpog bonpilaa a aŋ nyobogre bontooraa o niŋeŋ a balaŋ na meŋ na are a o puoriŋ meŋ kaarɛɛ kyɛ aŋ nyoboge bontooraa ba nyobogeŋ.

Bie la a zeŋ a gbɛrɛɛ sakire zu poɔ a gbɛre sakire zu ona zeŋ o lai la kaŋ meŋ be la a o puoriŋ a tuuroo o zegeloo gbɛre kyɛ teɛ o nu kaŋ meŋ te areɛɛŋ kyɛ pɔg o nige are.

Nobɔ gyamaa gyamaa la do zeŋ wiri zu a wiri kyɔŋɛɛ taare a kyɛnɛ a nobɔ naŋ zeŋaa wiri zu ba mine be wie kpakyagaŋ meŋ kyene mine leŋ la dekore ba mine su la kpare sɔglɔ ka ba mine su kpare zeere ka ba mine su kpare peɛle a do zeŋ a wiri na kyɛnɛ zuŋ.

Dɔbɔ la are a ŋmeɛrɛ bɔɔle a dɔbɔ na are a ŋmeɛrɛ bɔɔle kaŋ sɛ la kursɔɡelaa ka kaŋ meŋ eŋ nɔɔteɛ ane sɔɔsepeɛle ba su la kpardoɔre ka ba ŋmaa ŋmaare eŋ a ba kparpuoreŋ ba ŋmeɛrɛ la bɔɔl a bɔɔl doe saazu ka ba kaaraa a bɔɔl.

Pɔgɔ ne biire lɛ. A pɔgɔ are la a biire pooreŋ. A pɔgɔ pon lɛ ŋmane ane koɔ a kyirɛ waara a bie kang zu. A pɔgɔ la lɛ kyɛ kyirɛ a koɔ waana a bie zu. Ka a bie kang meŋ kɔre o kpaare kyɛ poge o niŋe

Nobɔ gyamaa la zeŋ koge zu a nobɔ gyamaa na naŋ zeŋ koge zu pɔɔ kaŋ are ra a su kparewoge koo vuuro teŋɛ kyɛ ka kaŋ su bonsɔglaa ane kurisɔglaa a yuo o noɔre kyɛ ka kaŋ a zɛge o nu a nobɔ na naŋ zeŋ poɔ.

Nobɔ la be die poɔ a nobɔ na naŋ be die poɔ ba su suee boma a boma ba na su toorɛɛ pɔge ba meŋɛ ba niŋe aŋ la nimikyaane ka ba mine aŋ a nyobogre bonpɔgraa ba mine huuwɛɛ lɛ a kyaare taa ka ba mine meŋ are a meŋ kaara boma.

Bie la a arɛ ne gangaare ɔ de la ɔ nu a pare a gangaare bonzu ɔ sʋ la kpare pɛlaa kyɛ gyire a kaŋa ɔ kɔkɔrɛŋ a biiri jamaa meŋ arɛ la ɔ poɔrɛŋ kyɛ kaaroo.

Pɔɔbɔ gyamaa la a zeŋ a pɔɔbɔ na naŋ zeŋ ba seɛ ka wagyɛrre kyɛ aŋ kɔkɔlɛɛ ba kɔkɔɛŋ kyɛ aŋaa a lɛɛ mine meŋ ba zuŋ ba pɔn la ngmama a zeŋ ne kaŋ de la o nu aŋaa ngmane poɔ kyɛ la kyɛ ka kaŋ a meŋ te tasoba nu kyɛ meŋ la.

Lɔɔre gyamaa la a are are a lɔɔre na naŋ are niŋsaleba meŋ gyamaa meŋ be laa be ka motore meŋ bebe a motore zu ba mine do zeŋ la a motore zu a lɔɔre e la lɔpeɛɛle kaa noba meŋ are are a kɔg a lɔɛ yie meŋ gyamaa ngmaagyile la a lɔɔre.

Dɔbɔ bayi la a are ba su la kparre buluu kyɛ vɔgle zupili peɛle a dɔba are la poole ayi niŋe kyɛ ka wooyare a yɔ giligili bone a are a dɔbɔ bayi are la poole kaŋ niŋeŋ kyɛ su a kparre buluu are.

Nobɔ yaga yaga la a zeŋ gyille tabol a nobɔ yaga na naŋ zeŋ guile tabol ba su la kpare peɛle ka dɔɔ a meŋ zuune a aŋ nimikyaane a ba naŋ naŋ zeŋ gyilaa tabol ba mine aŋ la nimikyaane kyɛ ka boma meŋ pare pare a tabole zu kaa dɔɔ a de bone a wullo ba naŋ na zeŋ gyilaa tabole.

Polisi dɔbɔ bayi la are a polisi dɔbɔ na bayi na are kaŋ eŋ la nimikyaane a aŋ wɔɔky o nui kyɛ ka kaŋ meŋ taa mɔlfɔ a ba bayi zaa na taa mɔlfɔ kyɛ ka kaŋ mɔlfɔ be o niŋeŋ ba zaa vɔɔl la sakpoore a are kyɛ aŋ nɔɔteɛ a are kyɛ ka pɔɔ kaŋ meŋ aŋ nimikyaane a are ba puoriŋ kyɛ de o nuuri eŋ o zeɡɛ.

Nobɔ gyɛmaa lɛ la zeŋ zeŋ a nobɔ gyɛmaa na zeŋ kaŋ arɛɛ ba niŋeŋ o aŋ nimikyaane o nimieŋ o su la kpare pilaa de bonsɔglaa a su dɔgle o iri arɛɛ lɛ kyɛ tēɛ o nu o niŋeŋ gamma bonpeɛɛle meŋ biŋ la o niŋeŋ ka koge a meŋ bin o niŋeŋ koo are.

Daa poɔ lɛ ka noba zeŋ a daa poɔ nobɔ eɛɛ neŋ gyamaa zeŋ koɔrɔ ba bonkoɔre a bonkoɔre eɛɛ bon iruŋiruŋ na be a be a mine bee baaskɛt poɔ ka ba de bini a zeŋ a koɔrɔ a pɔɔ leŋ la duku o zuiŋ kyɛ aŋ kɔkɔlɛɛ o kɔkɔreŋ a zeŋ a koɔrɔ a bon koɔree.

Lɔre gyamaa la a are. A lɔre na naŋ are neba banaare te la bon zɛge. A neba banaare naŋ te a boŋ zɛge ba mene eŋ la nu toore boŋ ziire kyɛ ba mene ba eŋ. Kang su la kpar duore kyɛ ka kang are kɔ a lɔre kyɛ kaara

Noba yaga yaga la kyɛnɛ a noba naŋ kyɛnɛ ba mine pɔnɛɛ ba baagerre ba nuuriŋ ba mine meŋ pɔnnɛɛ ba baagerre ba puoriŋ ba min yɔ mare mareɛɛ ba baagerre ba puoriŋ ba e la neŋ yaga lɛ kyɛnɛ ba mine su la suwɛɛtarre na taa zupile ka ba Pɔge ba zuri ka ba mine meŋ a su kparezeere a kyenɛɛ neŋ.

Nobɔ bayi la a do are lɔɔre saazu a noba na bayi na do are kaŋ e la bibile kyɛ kaa kaŋ neŋkpoŋ a neŋkpoŋ na sɛ la kuree bonsɔglaa kyɛ ɛŋ nimikyaane kyɛ kaa bie su kpare tampeɛloŋ kyɛ te a lɔɔre kyɛ la.

Lɔɔre la are are a sããŋ a lɔɔre alɛ na sãŋ eɛɛ lɔɔpilaa ane lɔzeɛ naŋ sane a kaŋ meŋ eɛɛ bonsɔglaa ka noba a do hiŋ moto zu kaŋ meŋ a areɛɛ a su bonpeɛɛle kyɛ aŋ nyobo meŋ pograa a are.

Daapoɔ la ka bon iruuŋ iruuŋ a yɔ biŋ a daa poɔ boodeɛ biŋ la a daa poɔ ba doree sɛremaa meŋ a daa poɔ pɔge kaŋ zeŋa katawiɛ puli ka ba mine meŋ wa kyɛne a tɔlɔ a ba na naŋ kyɛne tɔlɔ ba suɛ kparre peɛle a katawiee eɛ bon sɔglo sɔglo ba naŋ zeŋ a puli .

Nenɡyamaa ɡyamaa la are a nenɡyamaa na na are ba mine are la saazu ba mine su la kparsɔɡelɔ ka ba mine meŋ su kparpeɛle ka a koɡi kaŋa leɛ kyuli kaŋ te la a koɡi a zɛŋe kyɛ ka kaŋ zɛŋ o nu kyɛ ka kaŋ te bon a are .

Pɔɡebɔ la zeŋzeŋ yaɡa koɡi zu a pɔɡebɔ na zeŋzeŋ yaɡa kaŋ nyɔɡe la o nu lere taa a o nyaa eŋɛ kyɛ ka ba de boma a pɔɡepɔɡe ba niŋeŋ a boma na pɔɡepɔɡe ba niŋeŋ eɛ bompeɛle ka ba de maremare ba niŋeŋ kyɛ zeŋzeŋ .

Pɔgɔ ne biire la zeŋ. A pɔgɔ zeŋ la a biire susugliŋsɔgɔ. A bie kang te zeŋ la a pɔgɔ pooreŋ kyɛ zeg o nu. A pɔgɔ la lɛ kye te bon o nuureŋ. A bie kang meŋ zeŋ la a pɔgɔ konkogreŋ kyɛ kaara a boma

Nuba jamaa la a arẽ a nuba na nang arẽ ba di la wɔje a mgaa gɔɔri a kɔkɔri ka a wɔje a be ba poɔring kye ka ba te taaba nuuri a zege a ba nuuri saazu ba arẽ la sola panel ninge.

Neba bata la a are. A noba bata naŋ are, ba are la boŋ bure poʊ. Kyɛ ka a koɔ a teɛrɛ yire ziire zaa. A neba bata na ba su la kpare bon duore. Bayi te la a koɔ boŋ teɛra na kyɛ ka kanga meŋ gaa are a meŋ te.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

Pɔgeba yaga yaga la a are a pɔgeba naŋ are ba mine vuunee a erɛ yɛllɛ ka ba mine meŋ mare biiri ba puoriŋ a pɔgeba taa kue ka ba mine su kparedoɔre kyɛ leŋ dukore ba zureŋ.

Noba yaga la be a koɔ lɔɔre poɔ a noba yaga na naŋ be koɔ lɔɔre poɔ ba taa la saao daa a mɔnɔ ne a koɔ lɔɔre ba e la nenyaga naŋ be a koɔ lɔɔre poɔ ba mine su la kparezeere ka ba mine su kparedoɔre a be a koɔ lɔɔre poɔ.

Biire la a taa boŋ a are kaara. A biire na , ba ba su kpare. Ba mene sɛ la bon seɛre ba seɛŋ. A bie kang de la o nu a eŋ o nuoreŋ. Kyɛ ka kang a kɔge o kpaare kyɛ kaara kyɛ la.

Neŋgyamaa la are a neŋgyamaa ŋa poɔ ba mine zeŋɛɛ kyɛ ka ba mine are saazu ba mine su la kaaya peɛle a dɔɔ kaŋ zeŋ la kyɛ ti bone ka pɔge meŋ ti a saana bona kyɛ ka a boma mine a biŋ a noba naŋ su a bompeɛle niŋe.

Noba la a gyere gyere wagyɛre a zeŋ a noba naŋ gyere gyere wa gyɛ ba zeŋ la bondoɔre zu ane bonzeere zu kaŋ leɛ la o gbɛre a bare a puoriŋ kyɛ ka ba zeŋ tori taa.

Negyamaa la a are. A negyamaa na poʊ, kang are la a ba niŋe a zeg o gbɛre kyɛ ka bɔli a do a be saazu. A suba na zege a o gbɛre, o vogle la zupul sɔglaa kyɛ eŋ nimikyaane. Ba mene meŋ vogle la zupule. Kang su la kpare duore, ka kang su kpare zie ne boŋ pulaa kyɛ de boŋ leŋ o kɔkɔreŋ

Noba la are a noba naŋ are dɔɔ are la ba sensoglensoga kyɛ pɛgle daa kyɛ pɛgle piliŋtoɔ meŋ kyɛ su kaayapeɛlle o de la a bonpelaa kaŋ a ŋmaa a o zu kyɛ ka pɔgeba are o koŋkogreŋ.

Nobɔ yaga yaga la a zeŋ teŋɛ a nobɔ naŋ zeŋ teŋɛ la teɛ la o yaakɔɔre a sobɔ naŋ teɛ o yaakɔɔre o zeŋ la a nobɔ poɔ ka neɛ a are ba seŋsugliŋsugɔ kyɛvyele yɛlɛ a korɔ ba ba kaara la a daana naŋ are a seŋsugliŋsugɔ.

Neŋgyamaa la are. A neŋgyamaa na poɔ kaŋ zɛg la o gbɛre a ona naŋ zɛge o gbɛre o aŋ ne sɔɔsere bondoɔre kyɛ aŋ nɔɔteɛ bonsɔgelɔ. o su kpare pelaa ane kuri sɔgelaa. Ba mine aŋ la nɔ2tezeere ka ba mine aŋ a nɔɔte sɔgelɔ kyɛ me su kpare pelaa a are.

Pool woge woge lɛ a do te are a sagbane zie a pool woge woge na puliŋ nobɔ yaga la be a poolo pulee ba e la neŋ yaga na be a poo pulee ba mine dɔmɛɛ la ka ba mine are deŋdeŋ ba mine suee kaayɛ peɛle ka ba mine su kaayɛ sɔglɔ a are a poolo ŋa puliŋ.

Polisire gymaa gyamaa la are. A polisire naŋ are, ba mene su la kpare sɔglɔ a dogle a ba kpare zu. Ba mene vogle la zupule kyɛ eŋ nimikyaane. A polisi kang pon lɛ mɔlefɔ a are ba niŋe kyɛ ka ba kyɛle a be a pooreŋ

Bibiire yaga lɛ be a kõɔ a kõɔ e la kɔŋ yaga kaa bibiire be ba poɔŋ a bie kaŋ nyoge la o tasobɔ a do o de la gbɛɛ pare a tasobɔ bɔgɔ zu ka tasobɔ meŋ do a meŋ te zeŋ o bɔgɔ zu ka ba ti taare a are a kõɔ poɔ.

Lɔsɔglɔ la are sobie poɔ a lɔsɔglɔ na naŋ are a sobie poɔ noba meŋ are are la ba mine sue kparesɔglɔ a lɔɛ eɛ lɔyaga kyɛka a lɔɔre kaŋ ka noba mine yɔ are a koŋkobo a noba na naŋ are a koŋkobo ka ba mine meŋ su kparesɔglɔ ane kparepeɛlle.

Pɔgɔ yaga la a are. A pɔgɔbɔ na are, ba mene zeŋ la kyɛ ka ba mene are saazu. Ba mene zunne la a kaara boma na be laa poʊ. Kyɛ ka kang a te mare o bie a are. Ba leŋ la dukore ba zureŋ. Ba yaga zie zaa zeŋe kyɛ ka ba mene a are saazu

Wie dune la. A wie dune e la gbeŋ a are muore poʊ. A are la muore poʊ ka lɔe meŋ are a muore poʊ ane noba ka ba kaara a gbeŋ. A gbeŋ e la boma ayi na be muore poʊ. A e la gbeŋ sɔglɔ ka a noba a are kyɛ kaara

Pɔgeba la a vuunne a pɔgeba naŋ vuunne kaŋ de la wagyɛpelaa a gyire o kɔkɔreŋ kyɛ sɛ kyɛ su kparoŋ ka kaŋ meŋ be a koŋkogreŋ meŋsu kparepelaa kyɛ leŋ duko pelaa ba vuunne la ka ba mine meŋ be ba puoriŋ a meŋ su kparepeɛle.

Pɔɔbɔ bayi la a seɛrɛ a pɔɔbɔ na bayi naŋ seɛrɛ ba zege ba gbɛɛ kyɛ go ba nuure a pɔɔba na deɛɛ bonsɔglaa a paŋ goɔ ba zu kyɛ de kaŋ a ngma ba ɛŋ la kɔkɔlɛɛ a ba kɔkɔɛŋ kyɛ ɛŋ nubommo meŋ a ba nuuriŋ.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

Wɛdonne la a kpɛ are a kõɔ poɔ a wɛdoŋa kaŋ nyuu waa woɡi lɛ ɡaŋ a taaba o do te are la a saazuŋ a wɛdonne mine nyuuro la a kõɔ ka a mine a kpɛ are a kõɔ poɔ kyɛ ka teere yaɡa yaɡa a ŋmaavili a wɛdonne a kõɔ poɔ.

Noba la a zeŋ a noba na naŋ zeŋ dɔɔ ne pɔɡe la zeŋ la a biiri zeŋ ba kpakyaŋaŋ a bie kaŋa zeŋ la a pɔɡe kɔŋkooreŋ a bie dɛle la a pɔɔ kyɛ ka a pɔɔ te a kaŋ meŋ nuuriŋ kyɛ ka a boŋkpoŋ soba a pɔne a bie meŋ o nuuriŋ kyɛ kaara.

Negyamaa la a are. A negyamaa na naŋ are, ba mene zeŋ la a negyamaa niŋe kyɛ yɔge ba gbɛɛ guole a de ba nuu pare pare a ba gbɛɛ zu. A kang su la kpare duore a are a ba susugleŋsɔgo. A soba na su a bon duore pooreŋ neɛ are la a vogle zipul a are a o pooreŋ.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

Dɔba la taa gaŋgaare ziŋ ne a gaŋgaare kaŋ e la bonzeɛ a biŋ ba nigeŋ a gaŋgaare e la bonkpoŋ kyɛ ka ba de boma eŋ ba nuureŋ kyɛ yɛre yɛre boma ba kɔkɔɛ a gaŋgaare kaŋ be la a dɔɔ kaŋ sensoglensoga ko o ŋmeɛrɛ.

wɛdune gyamaa la a are. A wɛdune gyamaa na naŋ are, teere meŋ are areɛ be. Kyɛ ka lɔre a are. A are kɔɔ la koɔ. A koɔ a na are kɔɔ meŋ taa la muore a be ka a are are.

Lɔɛ la are a lɔɔre kaŋa e la lɔzeɛ kyɛ ka noba are a lɔɔre puoriŋ a ba demee na naŋ are a lɔɔre puoriŋ kaŋ vɔgle la zupili kyɛ ka ba mine a su kparesɔglɔ a are a lɔɔre puoriŋ.